Standard bank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi longithwa kaantu yiili noyili moNamibia ohayi kala nduno yina ofanditha yiinima ya yooloka ngaashi oohauto nosho tuu. Ohayi kala ya tula po omasiku ngoka aantu taya vulu oku kafanditha nokulanda iinima yawo.

Iilongo yi ili noyi ili muuyuni auhe oyina oongushu dhiimaliwa dhayooloka. Opuna iilongo yimwe yina oongushu yiimaliwa yili pombanda naambyoka yina ongushu yili pevi lela.

Oositola dhi ili nodhi ili ohadhi landitha omatyofa, omatyofa ngaka oho vulu oku ga tula megumbo lyoye, opo li kale tali monika nawa. Gamwe ohaga kala gena ombiliha gamwe ogena ondilo.

FNB oyo ombanga onene yopashigwana moNamibia. Mombanga muno ohamu vulu okutulwa omathigatano opo aantu ya sindane iinima yi ili noyi ili, aantu ohaya vulu oku sindana oongodhi nosho tuu.

Ombaanga onene yopashigwana hayi ithanwa o FNB, oyo ombaanga yimwe ndyoka hayi longithwa kaakwashigwana oyendji mokupungula iimaliwa yawo. Ombaanga ndjika, ohayi vulu okukuthwa omukuli.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia ohayi gandja omakwatho nenge omagano koosikola uunene tuu ndhoka dhuunona uushona.